koattete yineemmoti lekkate wodhineemmota ikkitanna tini koatteno labbaahu ikko meeyati lekkate wodhite utichi qasaata woyi gufichu ganaakki gede lowo kaa'lo uyitannote yaate.

Minenna gallanni mine:- minenna gallanni mine yine lamewa beenkeemmo yaate mineho yaa sammi yine minne woroonniha ikanna galanni mini kayinni mine mannu galannoha gallanni mineeri yine woshshinanni yaate

Mininna dubbu saada, mininna dubbu saada yineemmo woyte saada lamewa gaamani yaate, mininna dubbu saada yinne ,mini saada mine gallittanota ikkittanna ,dubbu saada kayinni gobba gallittanore dubbu gaxigallati yinne woshshinanni

Harate yineemohu mittu qariqarinni wolewa hara ikkitanna daa'atte yineemoti kayinni xagge woyi maalale ikkino bayicho daa"anitanniha ikkana daramate yineemohu kayinni mittu gobbate qarru xaadiha ikkiro mitte gobbanni wole gobba darama hatee daramate yinnanni

Hodhishshanna yineemmohu kaameela, dhoqqidhoqqe, hattono baabura baalanjanni gamba assine woleno kore lawannore hodhishshaanote yineemmona kuni hodjisaanono mitte basenni wole base hodhisate lowo kaa'lo uyitanno yaate.

Maxaaffa maxaaffate yineemmoti babbaxxeyo garinni mittu manchi mmaxaaffa nabbawiha ikkiro lowo horo afiranno yaate giddosinni lowo kaa'lo woyi lowo rosicho afiranno yaate maxaafa nabbawanno manchi addintanni lowo geeshsha horaameessaho yaate

Safote latishshaati yineemmohu xintu latishshaati yaate. Kuni xintu latishshi rosu mine hattono fayyimmate owaante uyinanniwa safote latishsha woy xintu latishshaati yine woshshineemmoho.

Babaxxino dani uduunnichooti yineemmohu horoonsi'neemmoha ikkanna kunino meesne, qotto, haanto hattono wole loosi'nannire lawannori baalunkunni babbxino uduunnichooti yaate.

muro muro murote yaa manchi beetti babbaxiho garinni loosire heeranno yaate tini murono yaa addintanni jawa horo uyitanno woyi jswa kaa'lo uyitannota ikkitanna itate babbaxxeho garinni horoonsirate addintanni lowo horo uyitanno yaate.

Sagale mancho beettira lowo kaa'lo afidhinno yaate tinni kaa'lono mancho beeti sagale itirootti heera dandaannohu hatto o lophote babaxino garinni sagale lowo horo afidhinno yaate

loosu yaa addi addi garinni manchu woxei fushshe wolqasi fushshe lossannoha loosoho yineemmo yaate manchu beetti heeshsho woyyaawannohu mitte loosso loosirooti yaate loosoho yaa addintanni lowo kaajjilleeti.

Agattote yineemmoti addi addi dani babbaxxitino dani agatto noona hattino laslaasu biiru hattono woleno kore lawannore gamba assine agattote yinanni.

Supirimaariketete mirteti yinneemmo woyte addi addiwa worre hiraniwa supirimaariketete mirte yinne woshshinanni yaate, tinino giddose anganire ikko intanire hattono addi addi danni qixxeesinonire buudhinannire qiwattate danna baalanka gamba assine supirimaariketete mirteti yinneemmo.

Borrote uduunne yineemmohu borreessirate horoonsi'neemmoha ikkanna kunino borrote uduunneeti yineemmohu addi addire biire irsaase hattono woloottare kuri lawannore baalanka gamba assine borrote uduunne yinanni

seenisilleho yineemo biinifilleho yaate kuni seenisillino mitte meya beetto umise amxite biifuha ikkiro seesino woyi seenisilleho yinanni woyi biinifillehoyinanni yaatena biinifillu mannaho lowo xumme aano yaate

Maxaaffa, maxaffate yinanniti, maxaafu la'nummoha ikkiro addi addi garinni borreessine mannaho egenno afiranno garinni borreessine shiqinshshoonniha maxaafaho woyi maxaaffate yine woshshinanni.

Baattote ofollonna dhagge yineemmoti baattote ofollo kalaqamuni heeshinna gotti yte hattono dhaggete garinni dhageefantanni garini kalaqantinotta baattote ofollonna dhagge yinne dhageefattanni.

Ama'note yaa mite daga woyi manni kaaliiqira magansirano mite ama'note yinne woshshinanni tini ama'no ,ama'nino manni babbaxino garinni kaaliiqasi ama'ne magansiranni gara ama'note yinnanni.

Rosoho yaa manchi beettira jawa kaa'lo aannoho yaate roso rosino manchi umisirano horaameessaho wolehono horo aannoho yaate rosu addintanni mitte gobbara jawa kaa'looti yaate

sagalete yineemmoti manchi beetti sagaleeti ite heerannohu tini sagaleno manchi beettira lophote hatto mannu biife lophanno gede assitannota sagalete yinannita ikkitanna tini sagaleno lowo horo afidhinote yaate.

Umu dananicho yineemo woyite umu dananichi meyateranno labbaahurano no yaatena umu dananicho labaahu haranisre leelanno meyaati kayinni umose seedisidhe leelitanno yaatena umu dananichooti yineemo woyite meyateranno labbaahurano heeranno yaate

Owaantete yaa manchu beettira lowo horo uyitannote yaate owaante tini yaano mayyaate yiniha ikkiro rosu mine hattono fayyimmate owaante minna owaantete yine woshshinanni yaate

Hodhishshaannaho yineemmo woyiite hidhishshiwate dana gamba assine hodhishshaannaho yineemmo yaate, kuni hodhishshaannuno kaameelu doqidoqqe yineemmori baalunku hodhishshu dana ikkanna kaameelu. mitte basenni wole base harate lowo geehshsha kaa'lo aannonke yaate hattono doqidoqqe lowo kaa'uuyiitaanke yaate.

Muronna laalote yinemo wote murotewiinniiti laalo afi'neemmohu laalote yineemmo wote muuze paapayu hattono woleno kuri lawannori baalanka gamba assine laalote yineemmo yaate murotewiinni afi'nannireeti.

Egenshishshaho yineemmo woyte mittowa la'ne hakkoe darga egeninoommokkiwa egenshiishshuniti anfeemmohu yaatenna egenshishshu addintanni lowo kaa'lonna lowo horo aanonke, anfoommokkiwa egenshishsha nabbawateni anfeemmo yaate.

Hijaaraho yinneemmohu mannu minu aana mine ale qole gotti assanni minanoha hijaaraho yinneemmo tene yannara jajjabbu hijaari quchumu mereero ikko gobbate jajjabba gobbara jawu garinni loonsonniha hijaaraho yaa

Mini uduuneeti yineemohu mine horoni'sineemoha ikkanna kuni mini uduunnino addi addi garinni babbaxewo garinni loonise bifinissoonniha ikkana kuni mini uduunino addinitanni lowo horo aannoho yaate

Giwirinnaho yinneemmo woyte murote yaate, muronna laalo giwirinnaho yinneemmo, gate winxenna fulannore baalankanni yaate kunino weese badalla bunnu ,hattono qamade haayixu baallanka gamba assine giwirinnaho yinneemmo.

Hayyonna bude, hayyote yaa egennote yaate, tini egenno gobbate lowo kaa'lo uyittano ,hayyichaho yinneemmo manchi gobbate lowo geeshsha horo aanoho yaate, ee budeho yinnneemmohu kayinni mite gobbaha bude xawisano gara budeho yinne woshshinanni.

hodishshanna yineemmori addi addi kaameella ikko hattono dhoqqi-doqqe baawura yinanniha baalanka gamba assine hodhishaanna woy hodhishubba yineemmo kuni hodhishshino mitte gobbanni wole gobba hattono wolu ollinni wole olla harate lowo kaa'lo aanno yaate

Godo'lete yineemmoti lekate kaasselowo geeshsha baxantino yannara lowontanni baxanttinnote hattono lekatenni dondanni godo'lenno tenne yananni lowontanni baxantinno yaate

Daddaloho yaa hiranna hidhate yaate. kuni daddalino mannu dikkote ikko suuqete ofolle dadadlanno garaati, hiranna hidha yineemmo wote daddaloho yaate.

Rosoho yaa manchi beettira addintanni lowo kaa'lo horo aanoha ikkanna kuni rosino ronsiha ikkiro egenno afi'nanni gobba soorinanni ,hattono roso rosino manchi umosino soorire gobbasino lowohunni horaamete assano yaate.

Daganna maate yineemmori, dagate yaa mitte gibbata ikkitanna maatete yineemmoti kaayiinni mittu mini giddo heedhanno manna maatete yineemmo kunino anna ama ooso gamba assine maatete yineemmo.

Giwirinnaho yineemmohu gati muronna laalo gamba assine giwirinnaho yineemmo. kunino badala weese gati kaashsho baalankanni gamba assine giwirinnaho yineemmo yaatena giwirinnu kunino mannu loosire galinoha woyi mannu loosirannoha ikkinoha yaate.

Sagalete yineemot manichi beetira lowo kaa'loti yaatena sagalete yineemot addi additi dani sagale no yaate tini sagaleno manichi beetira lopgote horo uyitanno yaatena sagale yaa jawa kaa'lo afidhinote yaate

Maxaaffate yineemmo woyite giddose addi addi birronni borreessine worroonnita mannaho nabbawate injeessine worroonnita maxaaffate yineemmo yaatena maxaaffa nabbanbi ikkiro low egenno afi'nayi yaate.

faashinete yineemmoti addi addi garinni yanna yanna agarte daggannota faashinete yineemmo yaate kuni faashineno lekkate wodhineemmo koatte hattono uddi'neemmo uduunni yanna yannatenni daannoha faashinete yineemmo yaate.

Muronna laalo yineemmo woyiite murote yineemmori addi addi dani muro, badalate muro hattono wahete murooti yineemmo. Laalote yineemmoti kaayiinni paappayyu awukaado muuze hattono kore lawannore baalankanni laalote yineemmo yaate.

Looso loosoho yaa manchi beettira addintanni lowo horo aanno yaate mittu manchi umisira ikko gobbasira looseeti umosi woyyaawannohuno hattono gobba woyyeessannohu yaatena loosoho yaa lowo horo aannoho

Giwirinnaho yaa gati muro woyi laalote yaate tini murono lophite kaentinni laalo laalittano yaate, tini laalono manchi beettira lowohuni horo uyittano, itate hattono babbaxino garini horonsirate lowo kaa'lo uyittano giwirinnati yaate.

Loosoho yaa addi addi garinni manchi beetti babbaxino loose heeranoho, loosoho yaa loonse adhinanniha addi addi garinni loonsanniha loosoho yinneemmo

elekitiroonikesete yineemmo wote addi addi daninni caabbichunni horo uuyiitannore baalankanni elekitiroonikisete yineemmo yaate, elekitiroonikiseno laapitope, tenne yannara mobaayiile elekitiroonikisete yine woshshinanni yaate.

Maashinubbate yineemmoti addi addi maashine no umo murtanno maashshine no buna udultanno maashine no juse loossanno maashine no duucha maashinete Dani no yaate

Daganna maate dagate yineemoti gobbate giddo ganibba yite leelitannota woyi mitte dagate yineemo maatete yineemoti kayinni mittu mini giddo heedhanota maatete yine woshinanni

Agattote yineemmoti agatto lamu garinni beenke la'nanni yaate agatto dinbissaannonna dinbissannokki agatto no yaate dinbissannori xajje haraqe biiru dinbisannoho yaate bunu lasilaassu hattono wayi dinbisannokki woyi dinbissannokki agattooti yaate

Hayyonna bude hayyote yaa egennote yaate mitte gobbara hayyo heedhuha ikkiro lowo geeshsha horo uyitanno yaate budeho yineemmohu kayinni mitte daga woyi mitte gobba xawisannoha budeho yineemmo

Safote latishsha woyi xintu latishshaati yineemmohu kuni rosu minna hattono fayyimmate owaante uyitannowa safote latishsha woyi xintu latishsha yine woshshinanni yaate

Electironiksete yaa manchi beettira lowo horo uyitanno yaate tini electironikseno babbaxxeyo garinni caabbicho ikko addi addi horo horonsi'neemmo tenne yannara electironiksetenniiti yaate

Muziiqaho yaa mitte gobba gido mannu dadilleho iko hagiirreho horoonsirannoha ikanna kuni muziiqino dadilleho dadillu garinni hagiirreho hagiirru garinni ee biifinse gananniha muziiqaho yinanni

Baadi xaggaati yineemmoti mannu addi addi garinni ee baadi xagga xibbaho horornsiranno gari no yaate tini baadi xaggano mannu addi addi garinni angasinni ee xagisannoha woyi angasinni udule qixxeessannoha baadi xaggaati yinanni yaate

Siccoho yineemohu mitte gobara addinitanni lowo kaa'lo aanno yaate tini kaa'lono sicco mitto sicco la"atenni kuni sicci hatte gobbaho yine hakko garinni leelannoha ikkana badoosheho yinannihu kayinni banidde mittoricho horonisi'naniha badoosheho yinanni

Godo'lete yaa kaasete godo'le ikkito lekkate dodansho woyi donde godo'linannita ikkitanna tini godo'leno addintanni manchi beetti horaameeyye ikkate lowohunni kaa'lo uyitannote yaate